Toeram-pisakafoanana anankiray misy latabatra sy seza ary olona misakafo, dia misy lehilahy iray misafidy ny zavatra tiany hoanina ao anaty fitaratra.

Sarina olona taloha : Malagasy, misarakorako ny volony ary mikorontana ny akanjony. Ny akanjony dia vita amin'ny lamba karazany anankitelo : maintimainty, fotsifotsy sy mitsipitsipika ; mijoro eo afovoan'ny tokotany be anankiray.

Fiara maro isan-karazany maka lasantsy eo anaty tobin-dasantsy anankiray. Misy fiara maintimainty tsy mataho-dalana, fiara kely fotsifotsy kodiarana telo, misy dokam-barotra eo amin'ny lamosiny ary misy fiara lehibe anankiray tsy tazana tsara.

Lohana lehilahy anankiray tsy mitovy amiko mihitsy. Ny volony fohy, ny voloko lava, ny volony ratsy, ny voloko tsara. Ny sofiny kely, ny sofiko ngeza ary izaho be loha izy kely loha.

Sarety anankiray any ambanivohitra mitodika mianavaratra, misy varavarankely tsy miloko anankiroa sy rindrina vita birika, ny tafo dia bozaka volondavenona, ilay sarety dia mangamanga.

Lanitra mbola hita manga na dia hariva aza ny andro, misy ireo kitana mamiratra, tsy tapaka koa ny jiro taminio andro io ka misy jiro ny tokan-trano rehetra.

Ankizy tanora mianatra, mampiasa solosaina avokoa, mianatra momba ny varotra ary ny fandanjalanjana ny varotra. Ny varotra dia mifandanja rehefa mitovy ny vidin'ny habetsan'ny omena sy ny zavatra tadiavina, na manamora azy kokoa dia ny tolotra sy ny tinady.

Toeram-piasana anankiray izay hanorenana trano lehibe. Mbola vao ny fototra no vita ary misy vy lehibe natsangana eo ambony. Olona anankiray manao aro loha miloko mavomavo no mandendeha eny anelanelany eny.

Karazana firavaka anankitelo. Ny iray fatao amin'ny tanana, ny iray fatao amin'ny tenda ary kavina ny ambiny. Miloko lokom-bolamena ilay izy fa tsy tena volamena. Mipetraka eo ambonina lamba fotsifotsy sy latabatra matromatroka ; vita sinoa izy ireo.

Gasety mpiseho isan'andro nahitana vaovao malaza anankiray. Praiministra mbola tsy nametra-pialana hanatrika fivoriana any amin'ireo Sinoa, misy koa ny dokam-barotra sy ny maro isan-karazany.

Kodiaran-droa anankiroa misy kodiarana roa roa avy, mitondra olona roa roa avy ary. Ary ireo olona roa roa avy ireo dia manao aroloha mangamanga anankiroa sy maintimainty ary fotsifotsy.

Vato be anankiray, tsy fantatro hoe vato inona fa ohatran'ireny vato amin'ny fasana ireny. Misy sarina karandoha sy taolam-paty anankiroa eo amboniny. Misy soratra amin'ny teny Frantsay koa.

Gazety mpiseho isan'andro eto Madagasikara, ahitana ireo vaovao na avy any ivelany na ny eto an-toerana, misy koa ireo dokam-barotra maro isan-karazany ary feno loko maro mavana.

Vita ny fianarako ka tsy ampiasa penina intsony aho. Ela izay nanoratako izay, raha hatambatra angamba ny soratro efa nahavita tsy haiko hoe firy kilao metatra nefa tsy hitako intsony izay tenenina.

Sary boky vo an'ny ankizy anankiray milokoloko ahitana loko mavokely, mavo, mena, manga ary fotsy misy sary sifotra manao fifaninanana hazakazaka ary ny lohateniny dia aza mandeha amin'ny lalany efatra, misy Apondra anankiray koa eo aoriana.

Angady rovitra anankiray, fiasana tany eny ambanivohitra. Ny mpamboly moa no mampiasa azy ity matetika satria rehefa mamboly dia mila asaina tsara ny tany ka mila fitaovana arifomba tokoa.

Toera-pivarotan-dronono tsara kalitao : Ronono soa Ambanidia tsara kalitao, nefa tsy hitako izay omby eo, eny Ambanidia ary tsy misy an'ireny akory ; fitohanam-boivoy no hitako matetika eny, dia mpivarotra kitoza.

Fakan-tsary kely anankiray azo atao ampaosy, kely dia kely tokoa Ilay izy nefa misy efijery kely koa. Azo jerena daholo izany ny horonan-tsary alaina aminy. Tena ilaina tokoa ity rehefa haka sary miafina eny an-dalambe eny.

Bloky anankiray mangamanga, tsara dia tsara tokoa ny paoziny, eo ambonina hazo izy, ny bloky hono dia vorona miteny foana ka mampatsiaro ahy ny namako akaiky izay miteny foana koa, andeha ataoko bloky ny anaram-bositrany fa amin'izay izy tsy miteny foana.

Olona tsy manan-kialofana anankiray tsisy atao ao amoron-dalana eny Ambohijatovo. Mipetraka milalao, manao satroka mangamanga, akanjo fotsifotsy ary pataloha maloto maintimainty ; nisy takisy be sy fiara anankiray ao akaikiny.

Toerana iray iangonan'ny kristianina maro ny fiangonana isak'alahady. Ahitana ireo karazam-pinoana maro samihafa sy karazana trano samihafa ihany koa. Ao ny misy ny tilikambo, ao ny tsisy.

Toerana fivarotana fanafody iray eo Analakely eto Antananarivo, maitsomaitso ny lokon'ny trano. Misy varavarankely maitso, rindrina fotsifotsy, misy varavaram-be fidirana iray. Misy ramatoa manao solomaso eo ivelany ary misy mpivarotra satroka eo amin'ny lalana.

Tsena anankiray eto Madagasikara ahitana mpivarotra kojakoja andavan'andro toy ny vilia vy, zinga plastika sy harona. Misy mivarotra voninkazo plastika koa amin'ny sisiny. Eo amboniny misy lamba sy kitapo amidy ary etsy alavitra misy mpivarotra voankazo sy mpivarotra mangahazo maina.

Lehilahy iray manosika posy feno entana toy ny sobika, garaba misy voasary, baoritra misy lamba, gony misy vary.

Mbola eny ambanidia ihany. Ahitana takela-by misy ankizy mazoto mianatra sy olona manao baolina kitra. Eo ambany atao kelikely takela-by tsy takela-by fa takela-bato misy taratasy mipetaka ary misy mpivarotra voro-damba eo akaiky eo.

Eto am-panaovana ity asa ity aho dia tsy hitako intsony izay tenenina fa nitelin-drora tampoka aho nahita ireto sakafo matsiro be anankiefatra ireto. Misy mofo boribory, mofo telozoro, misy sesika ao anatiny. Tena naneno hatramin'ny kiboko mihitsy ka tsy vitako hatramin'ny ataoko.

Ao anaty garaba miloko volontany vita avy amin'ny satrana dia misy karazana voankazo toy ny akondro, garana, voasary, mananasy, ampongabeandanitra.

Gazety natokana ho an'ny vehivavy tsisy lahatsoratra ho any lehilahy mihitsy fa ny vehivavy daholo toy ny lamaody, kolokoloina ny tarehy sy ny bika sy ny maro isankarazany na ny sary eo aminy ary vehivavy daholo.

Lehilahy anankidimy miasa alina manamboatra trano izy ireo ary mampiasa simenitra sy vato kely ary vy ; tena hita fa tsy reraka ry zareo na dia alina ary ny andro mafy manko mitady vola.

Tiko ny misakafo. Indrindra fa zavatra mamy, nefa izaho tsy avelan'olona misakafo instony fa efa hananika ny zato kilao hono ny lanjako, ka sao dia vaky eo hono aho. Tena tsy zakako mihitsy.

Solaitrabe anakiray izay fampiratiana karazana asa tanana toy ny sary, ny osodoko sy ny sisa sy ny sisa. Ahitana karazana biby izay any anaty ala moa eo amin'izany toy ny vorona, ny ragidro sy ny sisa sy ny sisa.

Tovovavy iray lava volo, manao akanjo fotsifotsy sy pataloha maintimainty, mitazona taratasy, eo ampovoanina olona maro be mivory. Hita fa olona mahay ry zareo.

Gazetiko gazety nivoaka tamin'ny asabotsy sivy amby roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Ahitana vaovao manerana any Madagasikara toy ny pôlitika, ny fampianarana sy ny vaovao mombany fanatanjahantena ary ny vaovao maneran-tany ahitana dokam-barotra anankiroa ihany koa ana orinasa lehibe eto Madagasikara.

Eo an-tokotaninay dia misy karazana voankazo maniry ka hafahafa tokoa ny fomba fanirian'izy io. Maniry ny tapany ambany ary masaka, maniry kosa ny tapany ambony dia manta. Ilay eo ambony aloha dia ataonay lasary, fa ilay eo ambany kosa dia ataonay tsindrin-tsakafo.

Pozina fasana Malagasy anankiray. Misy sarisary maitsomaitso sy menamena ary ahitana vato misy anaran'ny tompo-pasana. Misy "lacroix" eo an-tapin'ny fasana ary feno lobolobo ny tokotany pasana fa tsy voakarakara.

Toeram-pisakafoanana anankiray mivarotra sakafo ; ahitana saladina paty sy sakafo mifangaro ; ahitana mofo sesika anankitelo, katilesy iray ary karazana sambôsa maro be.

Toera-pisakafoanana iray tsisy olona. Misy solaitra be milaza sakafo misy; sy odidinina tamboho biriky ilay toerana; tsy misy olona mipetraka ny latabatra sy ny seza. Ny latabatra anankiroa, tsy misy lamba latabatra; fa ny anankiray, dia misy lamba latabatra, misy sarisary fotsifotsy.

Amin'izao ankatok'ity fifaranan'ity asantsika izao rankizy dia andao ary isika hamono kisoa. Kisoa anankiray no ho vonointsika ka ho antsointsika daholo ireo panaiky ny feo sy ireo mpiteniteny ka hihinana vary be menaka daholo isika mianakavy. Any antranon'ilay tovovavy iny isika no andeha.

Olona anankiray tsisy atao eny amoron-dalana any Analakely. Malotoloto akanjo, mitazona lamba maintimainty, manao akanjo volontany, kapa menamena ary satroka menamena ; mitazana mpandalo eo akaikina fiara anankiray.

Takelaby anankiray hita eny amoron-dalana, miloko mangamanga ny tokotaniny ary misy ny anaran'ilay orinasa mipetraka eny amin'ny sisiny ambony ankavia ; eo ambanin'izany kosa dia misy fiara izay mitohana tanteraka, misy kodiaran-droa andeha hisisika kosa ao anelanelany.

Sakafo maraina anankiray tsara tokoa ary betsaka ny olona tia anazy. Vary amin'ny anana sosoa, miaraka amin'ny kitoza. Mipetraka ao anaty vilia fotsifotsy madio tsara sy eo ambony latabatra vita amin'ny hazo tsara dia tsara. Misy sotro menamena eo akaikiny ary misy boaty fasiana sira ihany koa.

Bozaka kely maniry fahatanitany eo ambony tafotrano, fotsifotsy sy maintimainty. Izy io dia tsy bozaka nambolena fa maniry ho azy vokatry ny rotsakorana sy ny loto sy ny mandomando.

Haingon-trano anankiray mipetraka eo anjoron-trano. Vita amin'ny hazo maitsomaitso ao anaty tavim-boninkazo boribory, eo akaikina seza anankiray fipetrahana maitsomaitso ary ao anaty trano miloko volondavenina.

Kisoa maloto be, tsy haiko na kisoa vazaha na kisoa gasy fa misy lavaka roa be ny orony dia kely maso kely ohatrin'ny sinoa. Ao anaty fisoko izy mety miandry sakafo.

Mbola gazety "TAITRA MARAINA" , eo amin'ny lohateny lehibe, "Lehiben'ny mpanoatra eny Anosikely ; tokony hapetraka hiany koa".

Zavamaneno anankiray fampiasa mahazatra. Hita any ampiangonana, amin'ny fifaninanan-kira. Betsaka ny olona mahay mitendry azy fa izaho tsy mahay. Tsy mahay mihitsy aho satria tsy nianatra an'ilay izy.

Olona marobe namonjy fety, mandihy eo ampovoany ary amin'ny sisiny misy misakafo amin'ny latabatra. Manao akanjo misy loko mena avokoa. Ny sasany misy fotsy, manga, fa mena no betsaka. Misy anankiroa manao satroka ary vehivavy ny ankamaroan'ilay mandihy eo ampovoany.

Fitaovana anankiray fandrahoana vary ahitana loko fotsifotsy sy volondavenina. Mipetraka eo ambonin'ny baoritra fitoerany ary mandeha amin'ny herinaratra izy.

Fitaovana vitsivitsy fanamboarana hazo. Misy ny fikikisana, misy ny fanapahana, misy ny fandoahana. Mipetraka eo ambony vato fotsifotsy ilay izy. Misy tahony hazo fitazomana azy.

Tamboho be anankiray volontany ny lokony, misy volontany matsatsotsatso. Nasiana vy eo ambonin'ilay tamboho sao dia misy manafika hono ; tsy aiko hoe sari- tahotra ve ny tompony sa ahoana nefa rehefa tena hanafika dia tsy ampy akory anefa io vy kely io hiaro an'izareo.

Fitaovana fanoratana any amin'ny biraom-panjakana. Fampiasa taloha ,mbola tsy nisy solosaina saingy efa tsy dia fahita firy amin'izao ankehitriny izao. Any amin'ny biraom-panjakana ihany no ahitana azy sisa ; izay tsy mandeha amin'ny erinaratra sy tsy mila fitaovana be fa mora ampiasaina.

Trano fampirantiana karazana asatanana ary ahitana ireo sary taloha, misy vahiny mitsidika izany ary vazaha avokoa ny ankamaroan'izy ireo.

Ny dadatoanay dia mpandrafitra anisan'ny manana fitaovana maro izy mba andrafetana ireo karazana hazo rehetraretra mba ho lasa latabatra na seza na fandriana ihany koa misy ny tsofa, misy ny karazany maro.

Sainam-pirenena anankiray atopatopan'ny rivotra eny ambony be miloko : fotsifotsy, maitsomaitso, ary menamena. Eo ampovoany no ahitana kintana misy tsilony anankidimy ary sila-bolana anankiray.

Toeram-pisakafoanana anankiray vita amin'ny hazo, toy ny trano any ambanivohitra anefa dia toeram-pisakafoanana mihaja tokoa na ny paoziny ary dia mahatamana ery, misy haingokaingony tsotra nefa manintona.

Firenena anankiray izay tsy fantatra mazava hoe iza ilay firenena fa manana sainam-pirenena izay miloko menamena ny sisiny ankavia, mangamanga ny afovoany ary menamena kosa ny sisiny ankavanana.

Kaopy vy anankidimy. manamarika ny Malagasy tanteraka ny kaopy vy satria ireny no fampiasa any ambanivohitra. Misy karazana sarisary eo aminy : misy baobab, maki, maki mifampibaby izay karazana zavamaniry sy zavamanan'aina mampiavaka an'i Madagasikara. Miloko mavokely ilay kaopy ary fotsifotsy no ao anatiny.

Fiara lehibe tsy laitram-bala fa mpiasan'ny zandarimariam-pirenena. Ahitana zandary anankidimy mitaingina azy, dia misy jiro manga sy fotsy ary mena eo ambonin'ny tafony. Ahitana kodiarana efatra ary miloko mainty tanteraka ilay fiara.

Dokam-barotra iray eny Analakely miteny hoe "Andramo e ". Tsy hay hoe inona ilay andramana fa dia andao izany andramana. Rehefa tsy manandrana ve moa mahita hy vokany ? Ka dia tsara ny manandrakandrana.

Sakafo hoanina ankafizin'ny Malagasy maro na atao sakafo maraina na sakafo hariva ny ravitoto sy hena-kisoa. Ampiarahana amin'ny vary mena na matavy ary ny hena-kisoa mety.

Toerana fivarotam-panafody eo akaikina fiara fotsifotsy, misy andrin-jiro lehibe, tsara tokoa satria raha mianjera izao io andrin-jiro io ka latsaka eo amin'ilay fiara dia tena akaiky tokoa dia mahazo fanafody, tsara vitana.

Tsena lehibe iray eto Antananarivo mivarotra ranon-tsavony fanadiovana toy ny ranon-tsavony fanasana fitaratra, fanasana tanana, fanasana vilia, fanasana tany, fanasana "carreaux" amin'ny vidiny mirary.

Tsena iray lehibe eo Analakely, ahitana mpivarotra ireny karazana hanitra atao amin'ny sakafo ireny, ahitana loko maro samihafa, ary manintona maso tokoa. Matsiro dia matsiro ny sakafo rehefa asiana an'izy ireny !

Kilalao anankiray natokana ho any olondehibe kokoa na dia fiara kely ary satria baikona avy lavitra izy ary mandeha amin'ny lasantsy, tsy misy kodiarana aloha fa mbola simba ary tsy misy fonony ihany koa fa mbola ny môtera no mipoitra.

Karazana fera fampiasa andavanandro anankiray. Fipasohana lamba, miloko fotsy sy mavokely, fera mandeha amin'ny herinaratra ary azo asiana rano ao anatiny ; ilay rano ao anatiny dia manampy kokoa amin'ny fanatsorana lamba izay manamora kokoa ny fampiasàna azy.

Eo amin'ny sampanan'ny fasan'ny karana no ahitana ity lehilahy anankiray ity. Miandry ny fitateram-bahoaka eo amin'ny toeram-piantsonana ; manao akanjo miloko maintimainty izy, ary ao aorinany kosa dia misy tamboho.

Voninkazo iray haingo trano efa maina sa vita amin'ny plastika, misy tahony volombolamena sy raviny volombolamena ao anaty fitoerany menamena fa tsy hita hoe manao ahoana.

Zavakanto anankiray maneho sary nalaina tamin'ny fakantsary, misy sarina lehilahy anankitelo mifanindry : ary ny anankiroa mitodika miankavia sy havanana, ary ny anankiray manatrika. Mainty sy fotsy ny lokon'ny sary ary maneho ny mahamisitery azy.

anatina fivarotana lehibe anankiray ahitana ireo karazana dibera isan-karazany ao ny avy any ivelany ao ny vita eto an-toerana vita amin'ny karazany avy sy ny orinasa maro avy

Zava-pisotro anankiray kafe sy ronona mitambatra : ilay ronono mandroatra ary ilay kafe dia tsy dia mainty tsara, eo akaikiny misy labozia mirehitra ary ao aoriana no ahitana mofomamy misy menamena sy fangarony fotsifotsy, eo ambonina lovia fotsy izy ireo ary eo ambony latabatra hazo tsy misy lamba latabatra.